Pirawal marngal billeji andiraɗum be jirgi. Ɗum ɗon tawe haa babal ummuki firaji andiraɗum be eyapod. Ɗum ɗon nasta jirgi ngam heɓa dilla gureji daiɗi-daiɗi hedi dow tokka dou dule heɓa dilla be majum. Ɗum ɗon mari yawugo sosai ɗum ɗo valla bo ha hoitinki yaadu.

Koromje, ɗum fawnaama, Koromje ni huunde on ko en naftirta haa ci'e meeɗen haa oofisji meeɗen hannde e janngo, ndaa korowal ngal ɗe ɗo jooɗi ɗe ɗiɗi, gootal ɗo fawniraama bee ndiyam hanta caka maagal ɗo waatinaama botin ɗum ɗo waatinaama Turuu-filo haa dow mai ngam wo''unngo ɗe ngam jooɗugo nana belɗum bee siwtaare.

Maadi saare ɗum ɗo dou maadi me, amma ɗum timminai ha ɗum mahi ɗum yotti dernde windo be dammuɗe ha ɗum wadi linta, ɗum rufi suminti haa dou bo jokke maadi mai ɗum mahi, ɗum rufi linta nden bo ɗum yottini no wakkati ɓe haɓɓititta dammude ema nanta windoji mai.

Tingere, tingere ni hunde on ko en naftirta ha ci'eji a min. En ɗo defire nyamdu en ɗo he’a ɗum wata nder nyamdu tingere ɗo velna nyamdu, nden ɗo ɓedda urungo nyamdu. Nda ɗum guda ɗiɗi ɗo jodi ha nder hako.

Pilet ema takaije hunde on je min naftirta ko ndei hande e jango ha ci'eji amin fere-fere ha marɓe be ha talaka pat ɗon min ɗo esa nyamdu ha pilet nyama min ɗo waɗa hako bo ha takaire nda ɗum pilet ni ɓokko ɓokko ɗum ɗo jeri ndiri ɗuɗɗi be takaije.

Yonde sare marɗum daba’el dedewol ha yonde majum be gene, ɗum mahirama be blok ’enanta siminti, ɗum ɗon mari dammugal maunde ɓalejum andira ɗum be get, ɗum ɗon naftire ha nastinki ba’anteji mauɗi nanta famaru andira ɗum be mota, keke, enanta mashin. Dammugal famarum ha majum bo ɗon naftira ha nastinki himɓɓe, ɗum ɗon valla sosai ha kujeji ɗuɗɗum ɗum sare, ɗum babal on je ɗuwuki.

Kareji naftirteɗi je zamanu, anɗiradum ɓe wolɗurop e nanta ɗiresin miro. Ɓe ɓo kabot majum, ha ɓaɓal min shiryata takarkaceji meɗen peppoton ha ɓaɓal man, ngam renta sankutiki suɗu. Ɗum ɗon naftire ɓe wolɗirop ɓo ngam siguki kareji amin, hala rinta ɗum sollaje ɓe ɗotti.

Pletji, ɗum ɗo naftire ha ci'eji amin hande e jango. Ɗum ɗo defe nyamdu wate, nyamire, ɗum ɗo he'e ɓibɓe leɗɗe waɗe nyamire. Ɗum ɗo watire hunde fere-fere, ko nandi be mai. Nda ɗi ɗo, di ɗuɗɗi. Mauɗi-mauɗi ha les perpeton ha dou. Ɗi ɗo mari nonde ɗiɗi, ruwan hanta e maa daneejum.

Nda kutinir ɗum je gargajiya nda tummude boɗɗe, ɗe vamtama, ɗe wo’itinama, ɗe fefama, enanta ma beɗuji maɓugo, be taasahon silver, ɗum ɗo naftire be tummudeni ha yembugo marori, ɗum ɗo naftire be beɗubo ha vestugo ngajiri, ko vesugo marori, vo’’itina vurtina dumo, be dotti.

Deftere ɗo nder hunde ko goɗɗo hosata janga anda ko doggata ha diina muɗum ko vo’’inta be ko haɗata, deftere mai ɗo joɗi je vindiradu un ɗum sheik usman ɗan fodiyo.

Do gorko gasa mako wo’itina ama ha salum gasa ni dum hunde paune roɓe on be worbe fu be do fauna dum ɗonde kashi kashi musamman ma ha roɓe worbe bo do fauna dum, dum yahi salum dum vo’itini hore.

Biskit ɗon nder none nyamdu ɗum zamanu ɗum ɗo waɗe on ɓurna fu be fulawa ma bo alkama. ɓawo ɗum timmini waɗugo ɗum ɗo sarrife ha irin ledaji fere-fere, ngam saruki ɗuɓɓe ɗo nyama biskit ngam ittuki welo, woɓɓe fere bo ɗo nyama ngam nanuki belɗum.

Nyebbam mai ɗum ɗo wuje ha bandu gam Ata laral bandu vo’’itina ta fetta, nden dum ɗo wuje hala ta bandu yora, do diggina bandu, min ɗo naftira be nyebbam pode ha ci’ejiamin.

Inji naftirtedi ha wakkatiji sekugo leɗɗe ɓo’ina ɗum wartira ɗum katakoji, benanta kujeji ko naftirte ha waduki lesoji, banta ko nandi kare fonichus ɗum ɗo valla sosai ha hoitinki kuɗe kafintanti be kudeji ɗuddum je ko nandi je zamanu je naftirte ha sekuki ledɗe.

Fijoɓe bol ɓe ɗo hautini ɓe ɗo jeri dir be dudɓe tato be ɗo ardi, goto ɗo wati limse mako ndiyam geraɗe e goto bo ndiyam boɗejum goto bo ndiyam doɗɗe ɓe ɗo ardini bol ngam bo ɓe fija ɓe nyama bol ɓe wata bol ha damol.

Nyebbam hunduko andraɗum be zambaki, ɗum ɗon naftira ha wadugo ha hunduki lare hunduki maɗen, ɗom ɗo valla sosai ha wakkatiji paune, ɗum ɗon wara noldeji goɗɗi fere-fere, ɗum ɗon nafa bo ha dede rentuki lare amin ha fettuki.

Dereke’en worbe e ma debbo, fijo ɓe bol kosɗe, ɓedo holla seyo maɓɓbe, yake ɓe do mofti be ɓamti rigawol ko larani andira jesi ɓeɗo jogi holla ngol den ɓe do holli seyo mabɓe be nanta fijirde ɗum be fijata ma bo be tammi fijugo. Z

Kondo Siwugo: Ɗum do naftire ha chi’eji amin hande 'e jango. Ɗum do naftire bo ha nukkure fere-fere. Ɗum do siwire taliya, ɗum ɗo siwire hako to loti ɗum siiwa, ɗum ɗo siwire...

Roɓe ɗo joɗi be woitini tummude ɓeɗo joɗi faunade, tummudeni ɗum hunde on ko en andi je ala'ada nden ɗum ɗo naftiri hande jango ha yembugo marori, ɗum ɗo naftire ha lawugo kosam, ɗum ɗo naftire bo ha kala kuɗeji fu.

Yonnde saare ɓiɓɓe tato ɗo dari haa ɗoɗɗon nde ɗo mari tet ɗiɗi ɓaleejum. Ɗum ɗo naftiree bee get may. Ha mba'eteenga. Misaalu Mota koo Maacin, ɗum ɗo naftire bo haa deedey nastutuybebe.

Mobgal himɓe siyasa: Ummatore ɗuɗɗum wodɓe maɓɓe ɗo ha danki ɗum ɗo dari nder sare wo'nde. Woɓɓe maɓɓe do ha danki, woɓɓe maɓɓe do ha sella non non, wodɓe maɓɓe worɓe, woɓɓe bo roɓe. Ɗum ɗo jillidiri tan ɗum ɗo hollani ɗum yehi suɓugo ko ɗum mari haje on. Worɓe ɗo wati jompaji e' nanta ma sarla e'gareji harbe kifneje. Wodɓe kifneje nyotaɗe, wodɓe bo kifneje sanyaɗe e' juɗe.

Siiwirɗum kuujeeji, Ɗum ɗon naftira haa wakkatiiji ɗuuɗɗum haa wakkati defuki, anndiraaɗum bee konndooji jey siiwuki ko nanndi taaliya bee ko nanndi kuujeeji ni jey ɓe mari haaje ndiyam wurta haa banndu maajum. Bee ɓaawo to min looti kusel min ɗo waɗa haa nder man ngam heɓa simtina ndiyam ko woni nder man. Ɗum ɗo walla soosay haa wakkatiiji defuki

Ɓidɗo debbo oɗo dari, oɗo borni riga be sarla, da dam'muɗum, oɗo wati safa kosɗe, oɗo fadɗi paɗe ɓorne, oɗo vakki boro, oɗo wati sarla jins tekku tekkuka.

Gasa dum hunde on korobe faunirta ema nantaworbe ,biddo gorko fauni gasa mako gasa ni dum do vo’itina sosai o yahi salum be vo’’itinika be waltini be wuji nyebbam.

Makhileywa ɗum hunde on je ɗum nyamete ha lamarji amin musamman ha ɓangal, ɗum ɗo wadire be fulawa, be shuga, ɗum ɗo waɗe ha sa ha in sare ’inde ɗum ɗo waɗe bo ha lamar bana ko chafi bangal bannin.

Gaasa huunde paune roɓe ɗo faunira, worɓe ɗo faunira. Worɓe ɗo laɓa dedai gasa maɓɓe, nden ɓo dum ɗo wanna ɗum dedei penti maabo galluraji fere-fere ɗum ɗo mari laboji fere-fere ngam ɓo paune.

Ɓiddo debbo, odo joɗi oɗo mori hore mako, oɗo mori cuku, oɗo rufiti gasa mai. Morɗi ɗum hunde on, ɗum roɓe waɗata, ɗo faunira be mai, ɗo adina gasa hala ta lalata ta ta’a.

Ɓiɗdo debbo oɗo borni jonpawol ɗum andira be nantaa abaya gol huwama kugal zamanu dembo gol woɗi gol bodewol odo fauni be mai odo ɗari.

gasa ɗum hunɗe paune. robe ɗo jiltira be nanta gasa mabbe, ha ɗum ɗo faune none fere-fere. Wobbe fere dum do more ɗaiɗai mordidi wala yeso. woɓɓe fere bo dum dum more ngam sankita dum. Woɓɓe fere bo do loota gasa de dai ngam ta fum ta’a hida mabo ta dum timma.

Nukkure faunugo gaasa, andina ɗum salum. Ɗum ɗo wara ɗoɗɗon loota hoore debbo, ko ma gorko, fauna gaasa be nonde no yiɗi. To nangi ɓedda maabo loota nonnon tan rufita, maabo loota, moora ngam paune.

Gasa worbe rewɓe don mari ɗum ha ko’e maɓɓe, ɗum don wailita sarrifa heba wartira dum kuje paune woɓɓe don yaha on labadum dedei no labbi jamanu wontiri woɓɓe bo yahan on ha chagoji mordi andira ɗum be salum ngam yaha moura dum wo’ina heba fauna be man.

Njaram haa nder kofi tangaram. Njaram ni ɓi aadama ɗo yara on ngam nanugo belɗum, nden ɗum ɗo waɗire bo kala kashi nonde kashi- kashi ɗum ɗo be leɗɗe fere- fere. Ɗum ɗo waɗire be kankana, ɗum ɗo waɗire be lemu.

Ko firu emma plate, ɗum ɗo naftire ha dedai-yaruki takanasma bana ndiyam sha’i, ɗum ɗo naftire ha Dai dai yaruki gari, ema ko nandi irim man, plade dum do naftire ha watuki nyamdu emananta ko nyamete.

Butaali ɗum hunde on, ko ɓii aadama nyaamata, ɗon nder nonde nyamdu, ɗum ɗo to keccum, ɗum ɗo defe nyama, ɗum ɗo wule, to ɗum yoori ɗum ɗo name waɗe kuroori, defire nyamdu, harnire gaari.

kareji al ada ɗuɗɗum hader kondo hader silawo, sanyaum kareji ɗuddi sanyadi, be ma tummude da kore da bedi, e mako nandi be mai. Dum do hebbini jodi hander silawo di ɗuɗɗi.

Na'ura wa jamanu naftirowa be hitte lamtarki ɗum ɗo dirɓa hunde nonde fere-fere, ɗum ɗo dirɓa jinja be nanta chitta, ɗum ɗo dirɓa kanumpari, ɗum ɗo dirɓa kwakwa, abarba, apple, kankana, ɗum ɗo waɗire jus ɗum andire blanda.

Sorowo nyamdu, takanas ma ko larani dankali saare, e ma dankali ɗum andiraa dankali nasara, airish potetos. Ɗum ɗo sora irin dankaliji ɗo haa luɓe, ɗum ɗo nyaame bo ha ci’eji. Ɗum ɗo nyamire haa noneji fere-fere. Woɓɓe fere ɗo defa ɗum hanjum tan, woɓɓe fere bo ɗo hauta ɗum be nyamdu marori.

Kare cotinerdi ɗum hautini sipinaji, flyer, schol driver, pinchins, e lottiɗi kareji dum bo naftirte ha wo ungo takanasma ha habugo e ma fistiki jamɗeji fere-fere ko larani jamɗe ba anteje e ma jamɗe mashinji fere-fere ko naftirte hande e jango.

Fiyoɓe ɓaudi em nanta fijirde gargajiya je ɗum waɗete yake julde ko kuma ɓe ɗo ƴona ɓe ɓe yaha be woma ɗum yaha ɗum woma ha nokkure fere-fere ngam sena himɓɓe, nda goɗɗo oɗo dari jogi mbaggu odo fiya oɗo fufa hunde fere ha hunduko mako, nda debbo bo ha ɓawo mako nda ɓiɗɗo gorko bo ɗo dari woma oɗo wati kuje fere ha kesi mako oɗo jogi.

Uordu ɗum ɗo naftira be onordu ha unuki ko larani gauri , unuki ko larani yaɗiri ema goɗɗi, ɗum ɗo naftira be onordu man on fahin ha unuki ko larani kare haako bana loppuki tattasei e lotti ɗum majum.

Fulaawa, fulaawa ni ɗun ɗo naftire ha dedai, ngam wo'ungo saare e mananta dedei babeji fere bana ofice office.

Dammugal saare, ɗum andira be get. Ɗum ɗo waɗe get bo ha saare ngam ɗo faaba saare. Dedei bo heɓira dedei bososel nastuki e ma wurtuki, takanas ma ba’antedi. Ɗum ɗo waɗe irin dammuɗe ɗo ngam mba’anteɗi, e ma nanta ummaatore tokkoya sala.

Gaasa ɗum hunde on ko rowɓe faunirta. Ɗum ɗo moore, ɗum ɗo sance loote ha salum, rufita, ɗum sance moore morɗi, ɗum ɗo faunire be mai, ɗum ɗo vo'itina yeso debbo, ɗum ɗo vo’itina hoore ngam faaba gasa ta rufa, ta ta’a.

Lekki ni ɗo heɓe ha kemis, ɗo heɓe ha chuura nyaundiga yake to goɗɗo nyawi yaha heɓa wara moɗa ngam bo ɓandu mum hoina, ngam faddugo ko woni yeeso haala ta goɗɗo lora nyawa be ko ɓadi.

Wulirdum kusel je zamanu. Andiraɗum be ovun. Ɗum£1 ɗon naftiri ha wuluki kusel be nanta birediji. Be ko nandi e majum. Ɗum don sigi ha suɗu de furtedi andiraɗum be kicchin. Ɗum ɗo valla sosai ha hoitinki kuɗe guleli be konandi e majum.

Tummude ɗum hunde on je ɓe naftirta ha sare hunde on ɗum ɗo heɓe ha ladde ɗum ɗo rima sei ɗum waɗa layol ɗum itte ɗum ware ɗum vamte ɗum woi'ine ɗum ɗo naftire ha sare ha yembugo marori ha lotugo hundeji fere-fere.

Dammugal nastuki sare. Ɗum ɗo waɗe dammugal ngam bo ɗum faaba, ɗum renta dedei ndes sare ha gonɗo yaasi taa ɗum famootira koma ma bo ta ɗum laara ɓe woni ndes sare. Ɗum ɗo waɗe dammugal ngam hala nastuki, ema wurtiki Adama e ma kare.

Ɓawo saare! Saare nƴiɓama nƴiɓol zamanu, saare dow saare. Nden ɓawo saare mai bo, ɓe ɗum tiggama fulawaji nonde fere-fere. Nonde ɓokko-ɓokko é ma nonde boɗejum. Nden ɗum tiggama fulawaji mai ha daidai saare mai, kombi ɗakki ilorɗum, andira lambatu.

nyebbam hunduko, anndiraaɗum be jammbaaki ɗum ɗon wara haa nanndeeji fere-fere, goɗɗi mawɗi, goɗɗi pamari ,goɗɗi boɗeeji goɗɗi kolo zargiina ,wala no ɗi wala warra. Ɗum ɗon naftire haa wakkatiiji pawne .Ɗum ɗon waɗe haa hunndukooji meedɗen, haa lare hunnduko ngam renta lare hunnduko diga fettuki .Ɗum ɗon nafa bo sosay haa wakkati pawne.

Tummude e ma horde. Ɗum ɗo naftira be tummude haa kilanta ko laarani saare, takanas ma roɓe ɗo naftira be tummude e nanta horde haa ko laarani defugo, siiwugo daidai maarori e ma waatugo goɗɗum kare ko laarani defugo. Ɗum ɗo naftira be horde e ma tummude haa faccugo gaari, e ma ko nandi irin mai.

Nyamdu ɗum andira be macroni nyamdu on ɗum wadete ɗum zamanu ɗumɗo waɗe on bo be nanta alkama, den bo ɗum ɗo waɗe on nonde fere-fere ɗum ɗo sore ha shagoji fere-fere. Ngam neɗɗo defa nyama ɗum ɗo nyame kanjum tan non ɗum ɗo haute bo be nanta nyamduji goɗɗi bana marori ɗum nyama.

Njaram zamanu ɗum andira be juice. Njaram ni ɗum ɗo waɗe ha none fere-fere. Ɗum ɗo waɗa bo ndakam fere-fere, ɗum ɗo wate ha dede ko larani kwali, ɗum do wate ha dede ko larani kolba. Njaram ɗum hunde on ɗum neɗɗo yarata ngam hokka mo sembe. Ma bo, ngam nanuki belɗum.

Tutawal ɗum kuje on ɓoɗɗum waɗe te ɗum ha jihaji be nanta no kuje goɗɗi fere-fere, be lesɗiji ɗum mari je ma jum, ɗum ɗo valla ha andinki himɓe nda dedei ko doggata ha babal, ɗum ɗo holla bo ɗo on jihare wonde kazare, ko bo ɗo on kungiyare wonde kasare, ko bo ɗo on babal wonde kazare, ɗum ɗon wadira be tambariji goɗɗi fere-fere, gam andina himɓe nda de dei ko jiha ndi mari, ko kuma lesdidi mari ko bo kungiyare nde nufata.

Curungal je rowɓe. Rowɓe ɗo naftira be curungal ni ɗo nyota ɓorna ngam sura ɓandu ngam vo’ina debbo. Curungal limse lecin nda ɗum nonde majum fere fere ɗon danejum ɗon ɓalejum.

Ɓiɓɓe layol andiraaɗum be tattaase. Ɗum ɗon aawe haa gese meɗen be ci'e meɗen be babeji ɗuɗɗum. Ɗum andiraa ma be grin pepe. Ɗum ɗon naftire haa waɗuki nyamduji zamanu. Ɗum ɗo sarrife be sarrufoje kala-kala dedei no vooɗata vela, nanda be nyamduji jei zamanu nyaameteɗum.

Babal lotiki jude e'ma lotiki laibuki ɗum ɗo tawe do ha defetendu zamanu ɗum do waɗe bo ngam daidai hoitina ha kude takanas ma kude ndiyam den bo ɗum do naftira ha laibuki tasaje d ɗum lotan juɗe ɗum do sigebo wakkati go ha bawo sudi.

Kutinir ɗi je zamanu andiraɗum be homtiya'ta. Ɗo ɗum bawo majum on ɗum don waɗire babe vi andiraɗum be a'evi konanta oks, boggol on je ya hautata ha banɗu majum. ya hauta ha babal hunɗe hokkata sautuji mai anduraɗum be sipika. Ɗomɗo valla sosai ha wakkati nanugi wazuji be ko nandi’e majum.

Ɓiɗɗo debbo odo fauni yeso mako odo wati yeri ha nopbi mako. Oɗo fauni gasa mako, o'loti nde ɗo mori morɗi. Ɗum ɗo more nonde kala-kala, ɗum ɗo more chade, cuku ngam faunugo hore, debbo ata gasa ha ta’ugo. Morɗi ɗum hunde paune; gasa fu ɗum hunde faunugo on ha debbo.

Dammugal mangal nastuki sare andira be get, burne fu dumdo wada irin dammude do gam nastuki ba’antewa, takanasma ko larani mota, dum do waɗa irin dammuɗe ɗo ngam bo nastuki ummatore e ma kare.

Morɗi, morɗi ɗum hunde'on je Paune rouɓe. Roube ɗo faunira be mai Sosai. Rouɓe ɗo Sancha hoore mora ɗon Sancha loota safita habɓa, ngam vo’utungo Paune. Nda debbo ɗo joɗi ɗo wati yeri ha nofuru mako oɗo wati limse hoore mako moringa.

Ɗum ɗo heɓe lekki ni ha chura nyawdiga ma bo ha kemis to ɗum nyara ɗum yaha asibiti ɗum soda lekki ɗum wara ɗum yara ngam ɗum yamɓita ɗum acchaka nanugo ko nawata, goɗɗo accha nanugo ko nawata ɗum ngam faɗugo yesso.

Nokkure moftorde himɓe siyasa ɗum moftama himɓe duɗɓe ɗum ɗo joɗi ɗum ɗo heɗita woɓɓe ɗuɗɗe wati jompa e sarla e nanta kufneje duɗɓe maɓɓe ɗo wati jompa e sarla e nanta kufneje woɓɓe bo ɗo wati har be gare nda ga’enjo ɗo wati darogal gite.

Alluwa Gengal. Ɗum Ɗo Waɗe Ɗum Ɗo Fiye Ɗum Ɗo Wate Ha Ɗokolta Gam Anɗina Nokkure Cuggu Hunɗe Ko Makaranta Ko Julurɗe Ko Sare Sorugo Nyamɗu. Ko Ɓaɓɓal Sorugo Ɗefte E Ma Ko Nanɗi Ɓe Mai.

Keekeji nyootugo, ɗum yaaɓete e kosɗe, e nanta ɗum ɗo naftira haa zubi anndiraaɗum keeke. Ɗum ɗon naftira be keeke ni, haa nyootugo limse. Ɗum ɗo naftira ɗum haa waɗugo zubi, ɗon jey ɓe yaaɓata be kosɗe, ɗon jey naftirta be yiite.

Tsare mahdum be madi zamanu, andiradum be construction, dum waɗama shuɗi dow shuɗi ɗum naftirama be jamde nanta siminti, ɓe diyam hauta nde bulog je ha wadduki ɗum ɗo valla sosai haren tuki nyamugo babal ɗum ɗon mari kuje penti boɗɗum ha ɓandu majum, ɗum ɗo vo’’ina dilla, dei dei be ko zamanuu.

Koromje, ɗe ɗo jooɗi ha babal kaafinta. Ɗum fi, ɗum fiyaama Koromje, ɗe ɗo mari nonnde maaje ɗon ruwan hanta. Ɗe ɗo mari filooji kannje tati ɗe ɗo jeerindiri. Koromje ni ɗum ɗo fawnire ha paalo, ɗum ɗo fawnire ha o.

Ketil, butaru on ɗum e dollirta sha’i, ma bo e dollirta ndiyam. Ɗum do naftira ɓe njayri lantarki nɗen bo ɗum ɗo naftira ha ci’e ngam bo wulnuki ndiyam e ma ballutukki ha defuki, takanasma e ko larani gari ma bo sha’i.

Koofiji roba. Nonde maaji fere-fere, kanji nayi. Ɗon boɗewa, ɗon ruwan hanta ɗiɗi, ɗon nonde bana yelo. Ndaa mararaki je jamdi. En ɗo naftira be maajum haa cie’amin handee e jango. Mararaki hako kofiji ɗum ɗo yarira ndiyam e maa gaari ko bo ko nandi beman.

Perpeesu waɗaama haa taasawo, perpeesu ni ɗum do wadire nonde feere-feere, ɗum ɗo waɗiree bee kolce, ɗum ɗo wadiree bee kayantiki dumdo wadire be kusel, ɗum ɗo wadiree bee gortugal, ɗum ɗo nyaamiree bee nyiiri haa fahin ɗum ɗo nyaamiree bee bireedi, ɗum ɗo ɗum ɗo yaree bannin tan.

Ayaaba. Ɗum ɗo nder nonde ɓiɓɓe leɗɗe ko’en nyaamata hande e jango haa ci'e meeɗen. Nda ayaaba ni ɗo ɓedda njamu haa ɓandu, ɗo vo’ina laral ɓandu, nda ayaaba ɗo vurtini hoore muɗum, holli alaama finni waɗai ɓikkoi.

"Nokkure sorugo nyamdu andira ɗum restorant ɓeɗo fauni babal mai nda koromje nda dainin to goɗɗo wari sodi nyamdu joda ha dou korowal siga nyamdu mum ha dou dainin nyama ngam nanugo belɗum ngam siutare.

Ɓiɗɗo debbo oɗo wati fauda ha yeso mako, oɗo vo’ini, oɗo wadi mekop, oɗo fauni geram mako, oɗo fauni lashi gite mako, oɗo fauni dow gite mako faunani ɗum hunde roɓe ɗo vo’ina debbo sosai.

Kare paune rowɓe takanasma ko larani burosh, haa ɓe wo'inta dedai gese maɓɓe , ɗum pentata ko gese maɓɓe ha be nanta geram, haa ɗum watta paudaji feere-feere ngam bo wo'ungo yeso maɓɓe ngam paune ɗum, ɗo naftira be ɗome haa none feere-feere, haa babeji feere-feere.

Makaroni ɗon der none nyamdu ɗum bo sarri fitta ɗum be fulawa, Ɗum ɗo waɗe makaroni none feere-feere, ɗo waɗe bo ngam nyama, ɗum ɗo defe makaroni hanju tan ngam nyamuki, ɗum ɗo defe bo hauta ɗum be nanta goɗɗum nyamdu takanasma bana marori ngam nyamuki.

Urdi be nyebbam, ɓeɗo naftira nyebbam ni hawujugo ɓandu, laral bandu ta ɓandu yora, nden ɗum ɗo waɗi nonde fere fere, ɗo urna ɓandu ɗo vo’ina laral ɓandu. urdi bo ɗum ɗo susee ɓandu ko’e limse ɗum ɗo urna ɓandu.

Pali nyebbam ɗiɗi woru boɗeru worubo ndiyam bula. Dum ɗo naftina be nyebbam haujugo bandu a bandu yorugo hisna bandu fettugo, ɗo vo’itina ɓaŋdu, ɗo digina ɓaŋdu, ɗo waltina bandu.

Jamde wone tekon hander ba’anteji. Andiraɗum be bonet be bonantabo be inji. Ɗumm don wana dumdon valla ba’anteji hadede wailuitiki kosdeji tayaji majun, bekonandi majun. Ɗum don valla ba’’anteji ha wakkati kude, dum dun valla meden bo hayauniki yadu.

Na'uraji ɗum naftirte be kare lantarki ko larani wufa, dividi e nanta ma luttuɗum kareji. Ɗum ɗo jodi ha palo ha do tayls ɗum ɗo fauna sudu ɗum ɗo vallita bo ha vurtungo sautu tivi to hautama kunnama

Ɓiddo debbo o do joɗi ɓe ɗo mora hore mako, oɗo wati riga boɗejum morɗi ɗon nonde fere-fere, ɗon morɗi cuku, don chade, ɗon zane, ɗon wivin.

Debbo oɗo joɗi fauni oɗo wati yeri ha noppi mako, oɗo waati riga ɓalejum, oɗo vo'itini gasa mako, oɗo mori O rufiti ha ɓawo, oɗo fauni. Faune ni ɗum hunde on ko vo’inta roɓe gasa bo hunde on ko vo’inta roɓe.

Furut salat, ɗum ɗo waɗire be ɓiɓɓe leɗɗe feere-feere, ko nanndi kankana, leemu, ayaaba, abarba, apul, ɗum ɗo he’e, ɗum ɗo hawte nokkuure gootel, ɗum ɗo waata cuga haa nder, ɗum waata haa nder firij, to feewi ɗum hoosa ɗum yara ɗum. Ɗo ɓedda bote soosay haa ɓanndu, bo nden ɗum ɗo veli soosay.

Na'ura jamanu ga huwirte be hite lamtarki. Nga ɗo naftire andiradu blenda, nga ɗo naftire ha dirɓugo tattase ha dirɓugo kareji ɓiɓɓe leɗɗe wadire jus.

Ɓiɗɗo debbo oɗo dari, oɗo wati riga boɗejum, oɗo mori hore mako oɗo wati fesmaks ha hunduko mako, oɗo mori oɗo vo'itini. Morɗi ɗum hunde on je roɓe morata vo'itina hore, faunira hore atad haala ata gasa ta rufa.

Naurawa jamanu, naftirowa ɓe hite lantarki, ɗum ɗo vi’e bilenɗa. Nɗa ɓe ta’i kawaka, ɓee abarba, ɓe wati ha nɗer ɓe ɗirban. Ɓe ɗo waɗa jus ɓe mai. Ɓe ɗo ɗirɓira ɗum ɓo ɓe tattase. Ɓe ɗo ɗirɓira nyeɓɓe.

Koltungal andira ɗum ɓee limse shadda, roɓe ɗo ɓorna, worɓe, ɗo ɓorna, takanas maa je worɓe ndaɗum ɗo jooɗii ɓanɗu maajum ɗo mari ruwan hanta-hanta ɗo jilli be ndiyam doɗɗe.

Waccuje jordi naftira ɗum ɓe hautande suga e nanta kujeji fere ɗun ɗo jonire be aya ɗum ɗon naftira be majum ha wakkati nyamuki ɗum ɗon sa’e waɗira be hundeji kujeji zamanu fere-fere gam belti na ha wakkati nyamuki.

Moftorle je siyasa, ɗum ɗon waɗe on derke’en hauta ɗe ndotti en, be mauɓe mauɓe kungiya je siyasa, hauta ha nokure, ngam wara ƴona dasa hakkiloji himɓɓe ha wakkati andina ɓe dede ko handi ɓe sufta ha wakkati cuɓi, ɓe bo ɗum ɗon waɗe ɓawo to suɓama heɓama darniɗo, andira ɗo be mo ardata ha babal man, ɗum ɗon naftire be dama man sosei ha waɗuki andinuwoi je himɓɓe, ɗum ɗo beddina himɓe feruki.

Leeso be mano pellel sigugo kare anndira ɗum woldurop. Ɗum ɗo fawniri haa suudu, leeso ɗumɗo fawna suudu ɗum ɗo naftiri haa walugo, ngam siwtaare. Woldrobo ɗum ɗo waate kare haa totton, maɓɓe ngam ta sollare mema kare.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɗuɗɗi. Ɗon abarba, nda kankana, nda swit milo, nda appul, nda piya ɗum ɗo jeri ndiri en ɗo naftira be majum ha ci'e amin, enɗo yara. Ɓiɓɓe leɗɗe ɗo vallita sosai ha ɓandu amin.

Bindirɗi zamanu andiraaɗum be bairo, ɗum ɗon naftire ha babeji fere-fere, ɗum ɗon naftire ngam vinduki bindiiji je arabiya e nanta bindi boko, ɗum ɗon valla ha huɓɓirle jangirle.

Koltal ɓiɗɗo debbo nyotama wannama dedai na'ura fere-fere ɗum wo’itini jon paul on diga dou haleddi ɗum nyotama be nyogol zamanu.

Akuati dum do naftire kode haciye amin ,dum nyobba limse watatotton wadayadu dum do sode wate kare bangal hader majum dum do nyobba limse bo wata ga adina gam ta limse lalata.

Kareji faune roɓe ɗum andira bei kosmetiks ko nandi pauda, gazal, jambaki, paudajini ɗo jeri nda ɗi ni ɗuɗugo ɗum ɗo holla daga nomba sappo yahugo jeinai jei tati harko dirti les.

Nyebbam ji defugo hako ko nyiri, minɗo naftira be nyebbam hade fugo jolof, sa ugo tattase, sa ugo kusel, tamse tamse ko larani masa cimcim.

Njamga wuwugo andira manjagara ɗum ɗo naftire ha dede wuwugo ko larani dotti ɗum ɗo naftire bo ha sankutuggo leddi ɗum ɗo naftire ni ha wuwugo babeji fere-fere gamwo’ina sare nden bo ɗum ɗo naftire ha sare ɗum ɗo naftire ha ladde mabo ha ngesa.

Nyebbam, nyebbam wujugo ha ɓandu be nyebbam hore. Nyebbam wujugo ha hore ni ɗo vo'itina gasa ha worɓe, ko musamman ma ha hore rowɓe. Nden jei wujugo ha ɓandu bo ɗo vo’itina laral ɓandu. Ɗo haɗa ɓandu bo fettugo musamman yaake jaangol.

Kude madi zamanu andira ɗum be kuɗe construction ɗum ɗon mahe cuɗi dou cuɗi andira ɗum be kugal gidan sama, ɗum dony waɗe on bo ngam andi naftira be saloji je zamanu hutinirta ɗum ɗon valla sosai ha ustiki nyamuki himɓɓe babe ɗum ɗon boɗɗi na boda dede no dillata be zamanu.

Chi’e soruki nyamdu e nanta njarateɗam zamanu andira ɗum be ba an restorant, ɗum ɗon sora mbalji be nanta nyamduji boɗɗi boɗɗi je zamanu be njaretekon je pali ɗum andirama be babe soduki nyamdu ɗum ɗo yaha soda nyamdu nyama gam rentuki velo woɓɓe don yaha soda nyamdu ha totton bo ngam nyama.

Sare maunde nyibalo zamanu, ɗum ɗo mari windoji tati ɗon dou wal, ɗon chakawal, ɗon ragarewal ɗo mari e'si nonde penti mai ndiyam doɗɗe doɗɗe be ndiyam hanta.

Sare mahirande maha dum jamanu, gade do mari windoji nai hadau mare, dammunai ha les do mari dammude maude be pamarde, did dum do naftide be dammugal mau mangal hanastungo mota.

Nokkure sorugo haakoji andiraɗum be lumo. Nda baskoje, nda haako tinyere, nda tataseji, albasaji, nda himɓe bo ɗo sora haako ha totton.

Jawe ɗum hunde on ko rooɓe faunirta. Kare roɓe on, je faune. Ɗum ɗo waate jawe haa juuɗe. Jawe ɗon nonde feere-feere. Ɗum ɗo waatire haa juuɗe faunire, ngam bo vo’ungo juuɗe.

Ɗum ɗo maha madi sjamanu ɗum andira gidan sama, ɗum mahi ha dum yottini dau den bo dum wadi sare dow sare mai ha ɗum yotti ni ɗum wada plesta wotudu nden bo nda njarandi ɗo ha sara madi mai katakoji bo don nyaki ngam wallita mahobe mai no be dillira dau be huwira.

Gaasa worbe e roɓe ɗon mari ɗum ha ko’e maɓɓe, ɓe ɗo yaha sarrifa ɗum voddina ɗum dedai no vodirta ha chagoji morɗi, angra ɗum be salum ɗum ɗon voddinirai be nyebbamji e nanta kujejiji zamanu je naftirtedi be hite lamtarki.

Wandu ni ɗum dabbawa on ɗum hunde yarojum ndiyam, nda baɗi ɗiɗi, gotel ɗo rongini, gotel ɗo wa'i dou gotel, ɗiɗo kombi leggal hako, alama ɗo hollani ɗiɗo dura.

Koromje ɗiɗi ɗe ɗo jooɗi husindiri ,ɗe ɗo mari filo haa dow maaje. Nder may ɗo mari ndiyam doɗɗe ɓaawo may fawnira be ndiyam hanta. En ɗo naftira be koromje a min haa paalo, haa ofis, ɗum ɗo jooɗire ,ɗum ɗo vo''ina haa paalo, ɗum ɗo vo''ina haa ofis.

Reguleto kunnugo fanka, ɗum ɗo naftira be ɗo ha kunnuki fanka e ma ustuki, ma houtade ɓeddukki dogguki fanka, ɗum ɗo naftira ha ofis ɗum ɗo naftiri ha chi’e, ɗum ɗo naftira ha asibitiji, ema kala nokkure sudu fu, ɗum mara haje naftirgo fu.

Goɗɗo, goɗɗo mauɗo oɗo dari o ɗo ɓorni jompa be sarla, o ɗo wati gare, gare mako mai yari zubi ɓeɗo dari kombi mota boɗewa oɗo fauni voɗi ɗo hollani o yahan lamar on ko kuma wodi lamar o vurti on.

Fukaraɓe worbe ema roɓe, fukarabe jangirde dum andira be makaranta be hosi hoto dum do holla bo yake dum hosimai dum timmini lamara on katakanas ha woɓɓe fere hebi nasaraku bedo borde do wati deda nasaraku maɓɓe dumbe heɓa dum andira be yonanta medals ha deda dande mabɓe.

Pilet. Pilet ni ɗum hunde on ko min naftirta hande e jango ha saare amin, ko dei min ɗo wata nyamdu haa totton nyama, min ɗo wata hako haa nder, min ɗo naftira be mai ha watugo ɓiɓɓe leɗɗe yara ko nandi kankana, lemu, ayaba min ɗo wata totton ne naftireye.

Jamdi andiradum guduma. Kare kutinirde on ha sare dum do fire hundeji to fisti dum ɗo tappire kusa gam habba hunde, ɗum ɗo tappire kujeji fere-fere musamman ma makaniki'en kambe buri nafturgo be majum.

Ɓiɓɓe worɓe ɗiɗi ɓeɗo dari jogi ndiri, goto ɗo wati limse sarla be riga, goto bo ɗo wati jompa be sarla, ɓeɗo jogi ndiri ɓeɗo waɗa fijirde gala, goto mai riga mako ndiyam hanta be sarla mako ndiyam doɗɗe.

Jaram andira ɗum be cha’i dumdo jodi ha nder kofiji dum faccama ha kofiji nay, cha'i ni ɗum ɗo yare on wakkati wakkati, ɗum ɗo yare bo gam ɗum itta pewol ɗum ɗo yare bo gam hara’en welo, ɗum do yare bo gam nanuki belɗum, ɗum ɗo mari none feere-feere mum ɗo mari kaute mum fere-fere

Gaasa, ɗum huunde on ko worɓe bee rewɓe fawnirta, ɓe yaha salum ɓe laɓa, ɓe wo’itina ɓe waɗa geeran fiska, ngam pawne. Gorko o ɗo jooɗii, o ɗo waati yeri haa nofuru maako,o ɗo haɓɓi buutol daaneejum haa daade maako, o ɗo waati sud ɓaleejum.

Gaazal ɗum hunde on kare rooɓe ko fawnirte, ɗum ɗo fawnire hannde e maa janngo, ɗum ɗo diida haa gite, ngam wo’’ina ɓiɓɓe gite, ɗum ɗo diida haa geeram, ɗum ɗo wo’’itina yeeso debbo soosay.

Gasa ɗum hunde on ko roɓe faunirta, debbo ɗo joɗi oɗo mori gasa mako, oɗo mori morɗi kalaba, oɗo wati sarka hadande mako, o ɗo wati lihce ɓalejum, gasa ni dum hunde on korobe do faunira ɗum ɗo voddina debbo sosai.

Dammugal nastuki sare mangal andira be gete, ɗum ɗo waɗa dammugal ni gam ɗum atoya mabo ɗum sura daidayi sirri sare, ɗum ɗowaɗa dammugal motaa manga bannen ɗo dum andira gete, ngam nastuki ba antewa ima nastuki kare, non fahin ɗum ɗowaɗa dammugal pamara gam bo neɗɗo nasta ima wurtuki.

Koruwal. Koruwal ni ɗum hunde on ko en naftirta haa ci’eje amin taka nasma ha chura biyete ga palo, ha ofisji. Koruwal ɗo ha cuche ha fiyobe, ngal fiyama ngal timminama kuɗe gal ɗo joɗi.

Mapp ma bo taswira ɗum ɗo holla mauniki lesde duniyaru ɗobo ɗum wadama map on ɗum hollata lesɗe nahiya afrika kala lesɗe fu ɗum ɗo holla lesɗi toi ɓadi toi den bo noi yake maunugo lesdi mai gam waɗobe jahale e ma jangoɓe ko larani tariha.

Laawol ɗum ɓe waɗata haa dow ko laarani maaje .Ɗum anndira be gada ɗum ɗo waɗa iri laawol ɗo, ngam ba’anteɗi e ma himɓe heɓa fe’’ita deydey ko laarani maaje ɗum waɗaama ɗum dembo wo’itinaama.

Na'ura ɗum hokkata jerri lantarki ɗum andira be nanta sola, ɗum ɗo heɓa ɗo me ha yake ɗum waɗa te ha babe fere-fere, ngam hokka je ngol, dem bo ɗum ɗo haute be lantarki, ɗum ɗo haute bo be nange, ngam ɗum hokka de dei ko larene jairi.

Shagowa manga nga sorata kareji ko waddata njairi, ko nandi e da tociji ɗuɗɗum hakanti mai, toci nido vallita amin ha jemma to wadi min haska min lara jairi min lara kala ko min mari haje hosugo fu kala ko min mari haji huwugo pat.

Dammuɗe nastuki saare, ɗum ɗo waɗa dammugal ngam bo a tuki sirri saare, nden hokka bosesel nastuki saare mai, neɗɗo heɓan nasta nder saare mun hedi dammugal wurtan bo hedi dammugal, nden bo to nastinan haaje ko kare, ɗum ɗo handi tokka dammugal.

Hunde kuɗe, ɗon cebur, manjagara, min ɗo naftira be cheburni ha boftugo dottiji ko ba lambatu, manjagara bo min do naftira kanjum fu ha vuwugo ngesa, ha vuwugo dotti ɗum ɗo naftire be majum.

Alluha andinki andiraɗum be signboard ko baana kobo billboard. Ɗum ɗon waɗe on hababeji tauɗi tauɗi ko bo ɗum don naftire be kosɗeji tauɗi ngam kafugo ɗum. Ɗon waɗe ha nokkuje sana'aji andiraɗum be luɓe kesi maɓɓitaɗi ngam heɓa himɓe anda be bo julurɗeji be babe janginki je makaranta jangirɗe je zamanu andantaje deena. Ɗum ɗo valla sosai ha andinki himɓe nda dede ko doggata ha nokkure nde.

Ɓiɓɓe leɗɗe anndira apul, ɗum ɗo jooɗi noone fere-fere. Ɗum ɗo heɓa apul ni haa leɗɗe ɓaawo ɗum remi, nden bo ɗum ɗo tawe haa luuɓe, takanasma haa caagoji mawɗi mawɗi, anndira be supamaket. Ɗum ɗo nyaame ɓiɓɓe leɗɗe, ngam bo ɗum ɗo hokke dedey sembe e ma nanta njamu.

Aaadi le’yol feere haa ɗum ɗo fiya mbaggu fiyoowo mbaggu ni o jogi mbaggu e ma sawru. mbaggu muuɗum nden bee ɗo hawti fiya, ndaa be ɗo ɓorni koltal dutm ko laarani aadi maɓɓe ɗum do wammba ngam bo nanki belɗum e ma derjiɗungo aadi.

Nyamdu ko larani marori andira jolof e'ma nanta dedei ko larani haako hautade karas. Ɗum defama ngam nyamuki. Ɗum ɗo defe irin ɗo ha lamar, ɗum ɗo defe ha ci'e, ɗum ɗo defe bo ha babe sorugo ɗum andira be restorant.

Oldi dande ema yeri noppi, rowɓe ɗo naftira be oldi dande ngam pawniro. Haa yaake ɓe watata haa dande maɓɓe, ngam holla pawne ,nonnun fahin ɓe waata yeri haa noppi ngam pawniro.

Nokkure ɗum sorrata nyamdu andira ɗum restorant ɗum ɗo sorre nyamduji nonde fere-fere, nda koromjeji ɗo jeri ndiri nda hiteji lamtarki koromje mai paune Nonde paune man ɓandu danejum.

Njamdi nasara andira ɗum inji, ɗum ɗo sottire butali, ɗum ɗo namire kurori. Ɗo hoitina himɓe ha sottugo be juuɗe ma bo dirɓugo ha ka’e ha warta kurori, ɗum ɗo hoitina himɓe sosai.

Dammugal saare anndira ɗum get, be nanta dammugal petel ,dammugal danewal ɗum ɗo naftira be dammugal get ni, ha nastugo ba’antewa misaalu ko moota ko keke nape, dammugal petel pamaral bo ,ɗum ɗo naftire haa nastugo himɓe ɗum ɗo fadda saare bo.

Dammugal andira get nastiki sare, ɗum ɗon waɗa irin dammuɗeɗo ngam bo nastuki ba'anteɗi ɗum ɗo mara none fere-fere, ɗum ɗo mara dammugal mabɓititta wakkere nedɗo nastirta ma bo wurtirta

Payanɗe naftirteɗi jei zamanu. Goɗɗi ɗon waɗa be silvaaji. Goɗɗi bo ɗon waɗa be kuujeji goɗɗi fere-fere. Ɗum ɗon defire, goɗɗi bo ɗum ɗon waɗire nyamdu, goɗɗi bo e nanta haako, ɗum ɗo goɗɗi bo ɗum ɗo naftira on haa ittuki hunde daga nder nyabbam. Goɗɗi jei sa’ugo koyji on. Ɗum ɗon naftira haa cuudi defugo andira ɗum...

fiyobe bol be do hauti mobgal mabɓe be dudbe ɓe do watiri limse ɓedo faddi pade borne. Nder maɓɓe ni don be wati limse les majum bulu daw mai bo balejum be pat mabbe ni be ɗo mofti ɓe do holla seyo.

Nyebbam wujugo be fauda min ɗo naftira be nyebbam wujugo ni ha ɓandu min ɗo wuja ɓandu balliamin hala a'ta sekugo ɓandu ɗo vo’ina ɓandu nden don je digginta ɓandu fauda ɓo min ɗo wuja ha yeso ɗo vo’ina yeso ngam paune ji.

Saare mahaande nde zamanu, saare on nanande nde mahaama ,bena dembo nde wo’itinaama benanta kare zamanu ɗum taskitaama. Ɗum waɗaama tayis, ɗum waɗaama dammoɗe zamanu, ɗum sigi fulawaaji deydey ko wo’inta saare.

Jamɗe naftirde kon je zamanu andira kon be funiture mashines, ɗum ɗo valla ha wo'itinki katakoji be sekugo plankeji ɗo vurtina daidai ko himɓe mari haje, ɗon mari nafu ha wakkati kuɗe kafin.

Leɗɗe andiraɗum zaitun. Enɗo nyama zaytunni leɗɗe majum, ɗum ɗo mara leɗɗe mai ha ci’eji fere-fere, ɗum ɗo nyama ngam nanugo beldum, ɗum ɗo nyama ngam ɗum ɗo vo’ina ɓandu, ɗum ɗo vallita.